Omusajja atudde mu mmotoka nga yeeramba ku mukono ekifaananyi ky'ekisolo. Ekisolo kino kikutte eccupa, omusajja ono ayambadde essaati eya langi enjeru nga kuliko obumyufu wamu n'obuddugavu.